Owa bodaboda abita munjira eyo mukibira, abese kuliku bokisi ataireku eitala lya piki liri kwaka. Ne nsolo yiyo eva mu nsiko eri kusaala luguudo eri kwira saidi ere egye boone erya kwisubi lyoona. Eriyo emiti emireyi

Akabuga, akabuga kayoyotevu era kanhirira. Ku saidi ni kusaidi eriyo emotoka edipakinze era wagati woluguudo waliyo emotoka ediri kutambula. Mulimu amatala agamaani age nduuba. Amataala obwire gayambaku abatuze gabawaku ekitangala. Kumbali kuliku piki eparkinze

Ogwo muzikiti, isinziro lya bantu, era nga mumbali ghalyo ghaligho emilongoti, n'emiti nga dhiliku amakoola aga kiragala. Era nga nhi ghansi ghalyo ghaligho balaza. Kubaaku n'amadinisa mangi inho inho inho.

Ensolo ey'omusinko nga eva mu nsiko, eva mu kibira ekya ku saidi kule yeila ku kibira ekya ku saidi kule. Ghagati gh'ekibira ghano bataawo engira, engira enho n'eyawula ekibira ekya ku saidi kule n'ekya ku saidi kule. Era nga ensolo enho eva kule yaila kule yafuna eky'okulya.

Amaadhi gano na gatambulilaku elyaato elyo. Aye elyaato lyo lili kumbali. Ate ela kumbali kwene okwo kwabaaku amaduuka n'amaka ag' abantu gebaviiramu nga bwetuli bona amayumba ago. Ate kumbali ele yabaayo ensiko.

Eisinzizo ekilaga nga isinzizo mulimu omusalaba abantu batyeime bali kughulirisa omubulizi nga abulira enjiri. Ekizimbe kiriku amadhinhisa ghaligho omusalaba Yesu kwe yafiira gugule emberi abeikiriza bali ku gulingaku baghulirisa...eno bwebaghulirisa...

Abasaadha bali babili mu lyaato. Era nga abasaadha bombi bagemye enkasi bali dhikozesa okusindika elyaato. Ela nga abasaadha bombi bazira mu saati, tibambaile. Bali bwerere, okutoolaku bali mu mpale. Ela bagemye engoye dhaibwe edh'okumubili badhita emberi ogh'elyaato.

Kano enho kayanda era nga kali wagati mukibira era ketoloire emiti ebitogo eisubi era nga mumbali wako waliwo enjira etambuza abantu ate wolinga saidi ere waliwo engeri yo bugulumu bugulumu

Eisinzizo elya bantu era nga balizimba ghagati mu miti. Lili mu kiffo ekirungi ekiyoyote era lyona iiyoyote era gaigulu ghalyo ghaligho akasalaba nhe kizimbe ekya laghunda ghangulu ghakyo. Era kumbali ni kumbali kyetolweilwa emiti nhe bimuli.

Omwana alisiringisa gaali. Gaali bataireku obudomola bubiri obwa litta ikumi ikumi. Omuwala tayambaire ngaito ali bigere byerere, no mulenzi tayambaire. Bali siringisa gaali Baava kunsulo bali golola waka

Ekiyumba kyebakumiramu endhoki okubonha nga dhizaliramu omubisi era nga kumbali ghale ghaligho akabira, akabira akayambaku okuboona nga endhoki omusanha tigudhitukaku kuboona nga dhigwokya tinhakindhi okudhilemesa okubona nga dhifa no kulumuka okugolola.

Abavubi bali mu maadhi, bali kuvuga amaato, abandi bagemye enkasi bali kugasindikisa enkasi. Ate abandi bali kubukalu kugula ebyenanda ebiva mu maadhi. Ate abakazi abandi bali mu kwooza. Kumbali eno eriyo obuyumba obulliku ebitoko. Babizimbisa bitoko, kwabaaku ne migwana debataaku na mabaati amakaire

Dino switch da masanhalaze. Era bamala okudi wayalinga badita ku kisenge, bamala badhisibamu ba dhinhwezamu. Diriku obutegula bubiri kwabaku ne bituli bisatu, bisatu, kwabaku no butala obumyufu obulaga nga amasanhalaze galiku

Empologoma nga eri mu nsiko eri lumuka efulwimiayo olulimi nga ei ku lulingiliza mu nhindo. Era empologoma enho eraga nga endhala eri ku giluma kubanga amabundha gayo gengire munda. Ate yo terya isubi ate nga gheri ghaligho isubi, kale eri ku nonya nsolo gye nabanga erya.

Omusaadha alambaile ku lyaato. Elyaato lili kuseeyerera ku maadhi wagati mu nandha era nga liliku omuguwa ogulisika okubona nga liilayo kubukalu. Omusaadha alambaile n'ebigere yasuula side ni side, ate emikono yagema ku mutwe.

Oluguudo olw'eitaka olutambula okuva mukyalo nga lugemagana n'oluguudo olwa kolansi. Ku saidi ere emberi kumbali kuliku eisundhiro ely'amafuta. Era ghaligho ogha piki ali gula amafuta.

Ekibuga kilimu amakalina amaleeyi, mwabaamu n'amayumba aga ghansi, oba amayumba ag'obugaiga....era mwabaamu engira edh'eitaka edhibita mu kibuga kino ghagati.

Obugaito obwekikazi babutaile ghansi kubibaagho era nga obugaito bunho buliku bendhera ey'eighanga lya Yugandha era enho bendhera erimu emifanhanhio esatu erimu omufanhanhio omumiufu, mwabamu omufanhanhio omuilugavu mwabamu omufanhanhio gwakyenvu era ghagati ghaayo ghaligho akanhonhi kebeeta ngaali.

Omwana omughala alikutambuza enhaanha, adiwanike alikukoba nti "Olidibona edho, olibona bwediri ensanvu?" Yamoga amaiso yagamalamu atenga mu mukono agemye ne nkumi biri esente ya Uganda. Nhaanha aditaire mukiibo, buveera, adisibye mu buveera

Ekimotoka ekibeedha motoka dhinadho kikyo kitandise okutiika kino ekisiinira enguudho kimasiinira. Dereeva wakyo wuyo alimu atyaime, dereeva wa kire ekiri kutiika ye ayemeleire. Ali kubona, ali kulagilila ono engeri gyaagya okukolaki? Engeri gyaba kininyeeku kukinaakyo.

Omwana nga ava kwaya ente ali kudizayo waka era tulengera emberi yajja eriyo ekibira oba farmu yediboneka nga disula. Saidi ni saidi eriyo emiti ate emberi yo eriyo amaka

Oluguudo oluleeyi einho era nga kumbali ni kumbali eriyo enimiro ate nga wangulu batulaga bireri ebyetaire nga bitangavu era batulaga ebireri ebindhi ebyeru ebiyamba amaadhi okutoona

Aba pikipiki abatambuza abasaabaze nga bemeleire, bali kulinda abasaabaze. Era nga oghundi ataileku ekikoofira, ate ni mwine amuli emberi yena ataileku ekikoofira. Kumbali ghale ghaligho omukazi atunda emikyungwa, enhaanha, era ghaligho n'ebisero. Ekilaga nti birimu enhaanha n'emikyungwa.

Emiti dhamasanyalaze dhemereile kumbali okwengudho amaadhi, ghaligho akayandha, amayumba kumbali, ebireli mu ibanga amadhi gendha kugwa nholukuba lulimu.

Enho nhi kabira gyebeeta okuva e choli era agho ghebali baali bali kukinha amakinha gaibwe gebeeta amacholi. Era nga abalenzi bo ku mitwe bateireku amawawa aga sekooko ghansi mu bigere bayambala guluwera. Ate bo abaghala bo bali mu bigere byerere nh'obusikati obumyufu nga mulimu n'obweru.

Omukazi alikunhwa amaadhi. Omwaana yegemye munkendhe alingirile mama ghe. Maama ghe alikunhwera amadhi kukadhomolo. Bali munhimiro ghanho ghaligho embago. Bali mukibali eitaka lyakibalibali. Embago dhili gho iibiri eyomwanha ne ya mama. Omwanha ayambeire ebigeito mu bigere mama ye tayambeire.

Ente enyankole ate ediva e Mbarara diriku amayiga amawanvu. Dirimu emyufu, endirugavu, editarimyufu, edirimu amabalabala edindi dirambaire edindi demereire, nga endirugavu eno eyemereire ate bwelya. Erikulya eitakka ate nga ya mayiga mampi

Omusaadha omuwumbi nga aliwumba, agezaku okuwumba ekikopo eky'okunhweramu amaadhi. Nga akiwumba mu itaka ery'ekibaali oba eitaka ery'olumosi era nga akozesa emikono ate era wansi yataawo akabaawo

Abaana abeisomero nga bali mu kibiina era abaana banho, ali emberi gho'omwaana ono ali einhuma ayambeire engaito eyakisitaka nho bugoye obwomungaito obumyufu. Ate, oghemberi yee ayambaire akagaito akailugavu.

Omukazi ali kutembeya amasoghani, ebikopo, baafu adhitaile ku mutwe, then yayambala olugoye nga lumyufu. Alikugya mu katale era agho ghaali ali kutambula nga ayolekera akatale.

Amamotoka agasabaza abantu nga gali kusabaza abantu ate mamotoka ag bebuyondo goona gali kutambula gali kubisanganya era nga abantu nga bangi ne mmotoka era nga nnhingi

Eryato likozesebwa abavubi okuvuba ebyenanda oba engege. Awo weliri libaire liva mu maadhi eyo okuvuba. Balitaire ku lukalu babone nga libawo, limazze okola emirimu Eeh ..Kumbali ni kumbali kuliku ebitogo, kwa baaku agasubi then wabayo n' omuti

Omukazi yetwiise ekiibo eky'ameenvu ku mutwe. Era yesiba ekitambaala ekimyufu. Omuvubuka ali mumbali ghe amulingiliire, era omuvubuka ayambaile akakofira, akairugavu, nh'omu sweater oguliku bendera ya Uganda.

Amaadhi gakulukuta nga gali kuva mu nsozi ngagaidha ghansi mu mwala, era ekiraga nga gava mu nsozi amabaale gali ghagati ghaago. Amaadhi gabitira ghangulu mu mabaale ate saidi ni saidi ghaboneka nga eliyo emiti.

Omusaadha ogha boda alikuvuga omukazi ku piki. Omukazi ayambaile empale. Omusaadha, ya yambala ogu sweater ogwirugavu. Ela nga ali kugheta, ali kugheta omwetoloolo oguli ghagati mu kibuga. Ela mwabaamu n'epipande ebiliku omukulembeze gh'eighanga nga ayambaile ekikoofira.

Eirike lyegemye kumunwa lilikuwulilisa. Litungwile amaiso, oti kulya mubusubisubi, lyamagalaza amatu. Irugavu, liriku ebiviiri, lilingilile kki ekiiraku. Limaze okunoga obukoola bwalyo, liliire likooye. Liwumwireku.

Abakazi babiri nho mwaana gheibwe bateire omukyanga mu bbafu bali ku tambula nga bagutwala kuguyughayo. Bali kutambula mu lugudho olw'eitaka bonabonha tibambaile, omuwala tayambaile kintu kyonakyona mu kigere, era ali mu bigere byerere, n'omukazi ali mu bigere byerere.

Mmotoka dhiri kutambulira ku luguudo lwa kolansi, nhi mu kabangali (and) pikipiki, oluguudo kumbali lwelyalya lwayononheka. Abakazi bali kutuundha ebintu kungudho, abandhi bali mu ambulera, abafumbi ba chapati bona baligho.

Ensolo nga eri gyebajikumira oba mumatwale gayo eraga nga eigwite era evakulya kwisubi. Erikwemerera eri kulowooza kyekiraku. Eriku amayiga amaleyi nga timaleyi inho, ebigere nga bileyi nga tibileyi inho

Amasigiri ge bawumba mwitaka oba mwitaka lye beeta erya bbumba. Amasigiri ba gazimbiraku amabaati era mulimu amasigiri wagati wagwo mamyufu, mulimu nebituli mukaaga, mukaaga. Agandi galimu bituuli ikumi agandi ebituuli munaana. Kwabaaku ne minwa eliyamba okufulumya eivu

Loole ya matooke eva mukyalo eri kugya mukibiga eri kutambula ku luguudo. Kumbali kuliku emiti. ...... wagati wo erimu basaadha babiri. Owundi ayemereire kumatooke owundi alambaire yebwise tundubali emyufu

Ekibuga amatakisi ghegemerera, dheni abantu baabo balikugya ku ganhinamu batambula nga bagya mu saidhi edhendhaghulo, abandhi bali kuigiri abandhi bali kufuluma. Takisi dhirimu mulimu ebika bingi inho ebyemotoka. Mulimu takisi, mwabaamu dhi kosita mwabaamu nhenguudho.

Ekifo eky'okukyakalilamu abantu ghebagya, banabilaghoku beghuga, ate bamala balyagho kusente, nga ghale aghali obuyumba obw'eisubi. Abantu bwebaba bamaze okweghugaku ghano mumaadhi bagya agho baghumulaku. Ate ela ghaligho nh'elyaato lyebavugaku ku maadhi kumbali ghale.

Enkembo ensaadha eri kutambula nga eva mu kibira esala olugudho eghanike omukire yalingalinga enho kerikutambula kutambulisa ebigere nh'emikonho dhayo era gheri agho eyendha kisala kwila kule kumbali.

Omukazi ali nha baana be babiri. Omwana oghundhi tayambaile lugoye ali kidhu. Era maama ghaibwe ye ali ghale ali kuseka. Einhuma ya maama ghaibwe eliyo stove. Kati ghano mumbali ghano ghaligho omukazi ayambaile olugoye olumyuufu ate ele aghandhi gahligho oghundhi ali kweeya kubalaza.